Omusaadha omukomba ghuzi nkanhi omutunzi ghe kyalani nga einhuma ghe eriyo abakazi basatu oghundhi avaire olugoye olwa kasayi, oghundhi avaire olugoye lwa kyenvu nha kakofira ka kyenvu ate oghundhi avaire olugoye olweru olufanana nho lwa mu komba ghuzi.

Ebyo kunhwa ebye ndhaghulo nga bikoleibwa mu bibala nkanhi emithungwa, emiyembe, enhanhansi nhe bindhi.

Omuntu agemye akasiimu ako mu ngalo nga okumpi agho ghene ghaligho galimaso ghabagho nhe ekyuma kya kabwidhi bwidhi.

Omughala nga yebwikirire, ghano eghaife to mweta omweta omusilamu, atyaime aghagabilwa nokusindhikibwa esente edhabuligho.

Egaali eyomuka, empanviriri eri kutambula, ku luguudho lwayo. Nga era abantu bemeraire ku luyi lule olundhi kwerolera.

Ndhikubona ebimuli ebirungi ebiri mukala entabike nga mukala muno mulimu eyapinka, eyakyenvu, eyakasayi, nga ate kumbali ndhi kubonaku ekala eyakiragala.

Abazungu babiri ngate bakazi babekere ensagho balikwambuka nga balinhomusaadha yena abekere ensagho ate nga nhabakulembera

Emotoka endhirugavu eriku ekigambo, abeisulukale abe byentabula ku ngudho nga ate era bonha baligho babiri nga basaadha.

Omusaadha ali ku kozesa ekyuma ki kabwidhi bwidhi.

Ndhibona omwana ogh'obulenzi nga availe omudhozi omumyufu n'empale endheru ng'ate ali mu bigele agemye akaigo nga ali kughelekera ente